Haysappe bollan shiqida asata nun betishn issi away dunguza ba qodhen xaaxidayda beyo danda'os. Baga assay utid Baga asay eqidaysa akeko danda'os.

Hayssape bollan deyiza misileza nu beyishin issi ondda dunguza mayo mayada guyera cililo mithati beettizayssa garssen eqqada deyizayssa nu ayfey xeelo danda7ees.

Haysappe bollan de'za misile nuni be'ashn asati shiiqi eqidaysa beyo danda'os. Haysatappeka hezdzdati gamo cimata gidishn dunguza mayidi ba kusheni maata oykid de'osona.

Haysape bollan de'iza nayta nu be'ishin nayti timirte ungidi anjetizayssa akkeko danda'osha bagaraka dunguza mayida away utides

Hayssafe bollan shiiqida asata minnibeishin daro asati beettosona hayssatappeka ha sinthen heedzdzu asati dunguza may7o may7di ba kushen gupe oykkidi issi aaway maata oykkidi eqqidosona.

haysafe bollan shiiqida asata nuni beeshi dunguza midho oykkida oyde bolla uttidi de7osona haasatappeka issi nay karetha moyo may7ides

Hayssafe bollan de iza gita kaame nuni beeshin asati salafettidi eqqidayssa biyoy danda'os ha asatikka salafettidi makina giddo gelishe de'ooson.

Hayssabe gollan shiicida misile mimibireshe issi paranjera issi abashara asati eqqidi zo'o ribaane qanxanas giigettizayssa beyo dandawos.

hayssafe bollan de'iza misile nuni be'ishin issi addey ba qooden dunguza oothidi ciisha oykkidi singishin be7o dandawoos

Tabe bolla dayizan sinema kitishi goothanne samaye walaka qoobe bayndahoda bolla woththidi shiiqettidi uttida asati beettosonna haasatappe karsime ba kushen toddha banderoa oykkides.

Haysappe bollan shiqida asat dumma dumma amano kaliza asat issi san matay hixetin oyde bolla utid de'osona. Ha asatappeka oyddappe daroy ba huphen qope wothides.

Hayisafe bollan nuni be'ishin dumma dumma medho oykkida asati dumma dumma mayo may'ti oyde bolla uttide izayssa beyo dandawos aasatikka sibisebas woykqo silxanas uttidosona

Hayssafe bollan shiiqida misile minibeeso daro maca asati shiiqidi bootha wede bolla uttidayssa beyoos haasatikka dunguza may7o may dayssati de7oosonna.

hayssafe bollan diza misile nuuni be7eshin issi indoy ba duunan karetha maygirafoone oykkada hu7e guye qachada yeexizayssa beyo dandawoos

Hayssafe bollan shiiqida misile nuni beishin karetha mayo may'ida adde oyde bolla uttide izayssa beyo dandawas haaddeykka ayfen manaxire aaththidi uttides.

Haysapa bolan de, iza mosile nu be, shin tamarida asti shiqi utidaysa be, o danda, os ha asatika ba aspen manaxira athidaysa be,os

hayssafe bollan de iza misile yunifesi daro asati shiiqi uttidayssa beyo dandawosa a asatappeka heedzdzati gammoy cimaidoyssa erossa

Hayssappe bollan diza misila nus qoncisizay nam"u asati dunguzza medho walakka mayidi eqqi de'izayssa bessees.

Ayssafe bollan shiiqida shiiqoy echachappe daro asati issife ettidayssa bessees haasatikka baynda sinxen dabtare wothidossana.

Hayisappe bollan shiqiza misileyi qoncisidayi issi assi uttidi shashi woyiko tuke shashi isitobe bolla shayizayissa bessesi.

Hesappe bollan diza misile akekishin issi adde ba qoren dunguza wotidi dunguza koteka mayidi mitha sinthan eqizayisa akeko dandayos

hayssappe bollan de'iza asa nuni be'shin wurikka dunguza mayida asati beettooson banta hupheka dunguza qoobe aathida asati beettooson

Hayssafe bollan shiiqida misile indi nayti shiiqidi eqqidayssa bessees. Ha naytikka banta huphen sharbe xaaxidi de'oosona.

fayssafe bollan de iza misile munebeesshin booththa may7o mayida aayoy ba nayta booththa mayo mayida shiisha eqqidayssa be7o dandayoos hamayoyka xelate naytayssi zo7okko

Hayssafe bollandisa misile no'a kigishin usuppun asati shuchcha garsen eqqidayssa beyo dandagoos asati wurikka addekko.

hayssafe bollan diza misile nu akeekishin issi aaway ba qodhen dunguza qachidi ba ayefe manaxirayaathi qaretha may7o ma7i madarafe sinthen eqqideyssa bessees

Hayssafe bollan diza misinye yunibeeshi dumma dumma asata shiiqo bessees haasatikka issife shiiqidi haasayishe wekko guppishe duusa

Hayssafe bollan shiiqida misilen maata keeththiray beetees amaata keeththa guenqa uuthati yeesscheti beettosona.

Haysafe bollan shiiqida misilen issi ayiya safeden shaashi oykkada giigissizayssa beyo dandawos hayndiyakka qoodhe masqala wothadus

hayssabe bollan diza misilen yunibeeshon ayira naara beettosona hayssaska aayoy shempokko aayoy siiqonne

Hayssafe bollan diza misile nuuni akeekishin telegiraame giza xuufe beettees. Hayssika nu silkenu beettiza silke issi aplikeeshinekko.

Hayssafe bollan de iza issi macasiya ba ayfen manaxire aaththada booththa may7o may7ada masoobe giza xoufe izigeyen ubbeettees iza garse eqqadizayssa beyoos.

Hasssafe bollan dizayssano nebeishin tiktop giza xuufey beettees hayssika nusilken go7ettizayssafe issinna.

hayssafe bollan dizayssa nuni beshin issi naay cililo soofa oyde bolla ottidi heezu xeetu shaa bera xoonete giza eriso oothishin beeos

hayssafe bobollan shiiqidayssauni beishin issiyaddey karetha may7o may7ide manaxire laayfe naasthidi qushen maygrafoone oykki madarake bollaa yqqi nashizayssa beyooss

Hayssafi bollan shiiqida asasan nu be7ishin issi naay ba huphe bolla zo7o sharbe oothi oththidayssa beyoos haakinoyka izas gittifaati marfe umishe dees.

Hayssafe bollan dehiza misile shiqonomifeeshin issi karethana may7ida addey kowaaseka iza naas caamma immanagishinbeees

Haysape bolan di'za missilen nuni akekishini issi so asay shiqidi hashu xosa dendo ba'ales gatides gidi ufaytidaysa be'o danda'os.

ayssafe bollan di zamisileninebeeshin oyddo asati beettoson nam7ati maca nam7atikka addefo issi niya baayfe manalxere aathadus

Hayssafe bollay siqidamisin inobeshin nu silkin diza poto denthiza aplikeshin hoykko isnabchat giza xoofay beettes

Hayssafe bollan shiiqitan senos qoncisizay musilime ammano kaallesa asati benta ba lebonchizayssa yoo dandawos

Hayssafe bollan shiiqida asati dumma dumma ooththan doossana hayssatikka issime namay7o may7idi baggay afa kizidi maburatha giigissishin baggay qasse saan doossana

hayssafe bollan deiza sananya keekish issi qita bease pudde giigetti dizayssa beyoos iza sinxenka nom7o asati oga giigishsizayssa be odon dawoos

Hayssafe bollan dizayssa nimibeshi dirgida bolla oykketida maburaate qotare beettees hayssika medho posthiidoyssa be7e dandayos.

ayssafe bollan shiiqida sanunibe ishi sohoti beetoosona hasohotikka cillo dursa direttii beyossona inte achchenka mabrate pooloy nam7ay eqqides

Hayssabe bollan shiiqida misile karetha may'o mayday bantahupphe bolla qoobe wooththida asatikka issi indey ula icci dooyissi indiyakka kare qaddis hayssa bessees.

Hayssape bollan shiiqidaysa nuni be'ishin oyddu motoreti eqqi dizayssa be'o dandda'oos issi motoreykka haara gede bishe de'es galata giza keeththa bolla dees.

Hayisape pude bagan nuni xelishini shaye woyiko tuke bayizetizays betes hayisani qa kareni duma duma medho oyideti kareni utidosona

hayssafe bollan shiiqida yssanoni beishin kathaso giddoyssa beyo dandawoos dumma dumma bootan oydeti shiiqidi de7oosana katha miishatikka xarapheeza bolla shiiqida

faylsafe bollan shiicidayssa nuni beeshin issi naay issi shawu biran alame waancache qaaxos giza mastawaqa oykkidi erisizayssa beudandawos

Hayssappe bollan diiza missiely nus qonccisizayssi ichashshappe daaro asa shiqqi uttidi tuuke uyishshe dettes.

Hayssappe bollan diza misile nu kalishin madabaran dhilera zaytera shiiqidii shiqi shiqi uuttidayssa beyo dandayos hayssappe asay epidi mettittida asas imossonna

Hayssape bollan diza misilee nu be7ishin issi na7i lo7o mayo mayada ba kushen awaashe bankke biiza kardde oykkada hayssa doorithe gaada masththaawoqiya ooththishe besses.

Hayssafe bollan de ize misigenone feishin tophene gidewanke pude soha xeelan xaafettizayssa xaafetti dizayssa ake wodanda as

Hayssappe bollan dizza missile nuyi akkekishin malliya maayida daaro asati yiidi salafeti eqqidayssa be'o danda'os hayssatika bantta huphphe bolla qobbe woththidda.

Hayssappe bollan shiqqida asa nuuni be'ishin nam'u asati lo'eththidi betossona eetika kareththa maayo mayidi zo'o oydde bolla uttidi de'ossona.

Hayssafe bollan shiiqi damiside nogeyshi sa7an maatay iixettidayssa beyo dandawos asatikka shiiqi uttidi kathi mishe deyoossana

Hayssafe bollan shiiqiday duus qoncisizay saretha moyo waay'di uttidahaasay silxana woykko timirde eqqizayssa giyo dandawus.

Haysappe bollan diza misile nun akekishn Botha mayo mayida indot shiqetidaysa beyo danda'os. Ha indetika daben gabe qacida.

Haysappeb bollan shiiqida misiley nus qoncisizay paydon daro asat eqid dizaysa beyos . Banta kushenka Tophiya badira oykid de'osona.

Haysappe bollan de'iza misile nun akekishn issi addey karetha mayo mayid tophiya Bandra pude kaqizaysa woyko bandira kesizaysa beyo danda'os. Hanko adeyka bandira oyki eqides.

Haysape bollan shiqida misileyn nu be'ishin dumma dumma asati shiqidi eqidaysa be'o dandayos ha asatika karetha mayo mayidi de'osona

Hessafe bollan deeza misile nu akkekishi dumma dumma hasati eqqidayssa biyo dandawos haasatikka baynta hobe bolla booththa qoobe othidideyosonna.

Hayssafe bollan deiza asata shiiqo yunbeishin dumma dumma may7o may7da asati banta kushen tophiya bayndera ekkidi pudde kushe qaathishin be7o danda7oos

hayssafe bollan deiza asata shiiqo nuni beeshin simminto haathtera walakhkiza teknoloje ehida maashiney beettees asatikka akafa ekkidi simminta giigissizayssa beyoos

Hayssafe bollan shiiqhida asata nuni beyishin oyddu adde asaynne issi maca hindoy eqqidayssa beyoy danda7oos issi addeyka wanca issi addawu kisheppe ekkishe dees.

Haysappe bollan nu shiqqida misile be'shshen ogge bettes ha oggezikka hasipalittekko ogge mabirattetikka bettossona

Hayssape pude baggaara de7iza mislen nu be7ishin tophphiya banddiray pude kaqeththidizaysa be7o dandda7oos; ha banddira guyeerakka githa dalgga keeththay beeththees.

hayssappe bollan de'iza misilenne nu be'ishin dalga keeththan oydetti shiiqidi uttidayssa be'o danda'os sa'aykka zo'o medho oykkidayssa akeeko dandawoos

heyssafe bollan shiiqida misiley ichashappe daro asati beettosana hasatikka buro keexettiza son hoykko keexettida giigettiza soon de7oosana

Hayssafe bollan deiza misili nunne beishi oydey uttin iza sintheni booththa darapheza iza bolla qasse komputere uttidayssa beyo dandawos xarapheza bolla haaththeka dees.

Hissafe bollan shiiqida misile asati dumma dumma bootan uttidi silxana woykko timirte kaallizayssa po dandawus hinda sintanikka hayalandera haattay dees.

Hayissappe bolani deiza misileyi nusi qoncisizayi daro asati sakketidi dhisiki dizayisa beyo danidaosi enita sinththenikka akimeti eqidi betishe deosona

Hayisape bollan shiqida gade nuni be'ishin daliga gade gidon doliza badalazi betosona haysa gidoraka adhidhidi hara mithati de'osona

Hayssappe bollan diza misile akeekishin asati shiqidi eqqidayssa be7o danda7oos. Hayssatappe paydon heezappe daro asati banta ayfen manaxire wotida.

hayssafe bollan shiiqida asa nun weeshin paydon daro asati yuuyidi hargetidi dhiskida asa oychish bessees hayssafeka dareti kawetha may7o mayida

hayssafe bollan diza misile nunibeeshin issi bootha mayo may7ida aakkime issi hargettidiidaasas waani angettana koshshizan eriso immishe de'es

hayssafe bollan de'izayssa nuni be'ishin abisiniya giza dhalesoy beettees ha dhalesaska silkey xaafettidi dizayssa ha misilappe beyo danda'os

Hayssafe bollan shiiqida asata nuni beyishin hargada bees dhiskidayssa issi indiya yaada oychishin woykko waraqate immishin beyo dandawoos.

hayssafe bollan shiqidi uttida asati ayfe metoy diza asata hidoyssa beyo danda7os hayssatikka ayfe wurikka ashshagetidi uttidosona danta kushenka woreqete oykkida

Hayssafe bollan shiicida asata minureessi nam7u macati booththa may7o maydosana nam7u atte asati qasse poolise malaya maydi eqqidosana.

hayssafe bollan deiza asatanone beyissi hospitaalen oykko kilomiten batara nangishe uttidi deizayssa beyo dandawos hissatikka aayotakko

Hayssafe bollan shiiqida asata nuni beishin inkas laythay guth bida ceeyga asati shiiqi uttin issi booththa moyo maay'ida aakimen inkas yuuyada woreqete miidayssa bessees.

Hayssappe bollan shiikida asata nuni beyshin issi hargettada xisikida aayo achche nam'o haakimeti eqqidi dooson .Haakimetikka benta doonan maske woththida.

hayssafe bollan deiza misile no beysi daro asati shiiqi salfeti eqqidayssa beyo dandawoos hayssatikka benaa zokkon baqidi deyoos

Hayssefe bollan diza mishile naa kiikishin asati utti deyizayssa beo dandawoos hayssi asati utti dishinka haakimeti yoyidi marfey imishe doos.

hayssafe bollan shiiqida misilen issa addey karetha oyde bolla uttidi de'izayssan beyoy danda'oos hayssa adde sinthenka dunguza medho mayoy dees

hayssafe pollan diza sanumigeossin xharapheza guye wudi shiiqhi uttidayssa beyoos aasatikka banta qodhen dungusza yeekkida banta sinthenka haaththe hagandera woththidesa

Hayssappe bollan shiiqidayssa nuni be'ishini zo'o wulara dizasoy beetes. ha sohoyka addeti banta huphe giigetiza soho woyko binana qanxetizasoko.

Haysape bolan shiqida missilen nuni akekishini darajay betes daraja bolaraka zarphe be'o danda'os he zarphe bolakka samaye medho oyqida sharay de'es.

Hayssappe bollan shiiqiday tani beyishin qorqora diza dumma dumma sohoti beyttosana hayssatappeka ichachu soyi issinera dizayssaka be7oosa.

hayssafe bollan diza misile neobeshin ogey beettis oge bollaka qorqorey direttidayssi beettis nam7u gashe naytikka hoykkiti a mittidayssa be ooss

hayssafe bollan shiiqida asa nebeeshin issi booththa may7o mayda naay heedzdzus eqqida asappe booththa may7o ekkanas ba kushe mici shinbeyo dandahos

Hayissafe bollan deiza meshile nuni l'eyshin maatak ithatho kinxettida so be'odandawos haysaso sinthenka asati eqqidi de'oossona

aysabe bollan dizayssa asata shiiqo nanibeishin adde asati dumma dumma qoodhen wodhdhizayssa dumma dumma deereyssa wooththi dosana inta sintenka booththa udey dees

hayssafe bolla nuus shiiqida mishile noni beishin jalga ogey beettees ha oga tiixarakka mithati qelelo mithati beettosona issi addeyka beettees

hayssafe bollan deeza mishilainiya keechshin gootha qaalamenti ettidasoy cililo maspoote degayssa asati wiidi dowishin oos

Hayssappe bollan de7iza misile nuni be7ishin buro keexettiza keethey beettees. Ha keexettiza keetheyka qoriqoron yuushoy direttidi dizaysa beyo danda7oos.

heyssafey bollan diza misiley nuus qoncisizay issi addey ba kushin maygirafoone oykkidi maldaraki sinten iqqi haasayizayssa beyoos iza sinthenqa hara heedzdza maygirapoone dees

Hayssafe bollan deisha misilenoni beessin xura oge makinay aadhdhishin iita xuratizayssa beu danda7oos sintherakka doozerey deees

hayssafe buda baggan deiza misile yuunibeesin dumma dumma mayo mayida tamarida asati beyttosona hayssatappeka heedzdzati ba ayfe mana xire aaththida worakka beishe doossa

hayssafe bollan shiiqida mishila nenne beeeshin keeththay booththa qalameti ettida beettees heessanka asati hametosona saanka maatay hiixettides

Hayssafe bollan diza mishile noakeechshi dumma dumma mithati beetto sona inta sinthen yaqoobe hotele ichiza xuufey beettees.

Hayssafe bollan deezamisimenen beesi sa'an naannu hu'eso giza poschere saan uttidayssa beyo dandawas hayssanka dumma dumma ooso qommoti xaafetti duos.

Hayssape bolla baggan nuus qoncisiza misiley, booththa medhonne zo'o medho oykidays keethay beetees. Haysasika kareththa medho oykiday maskotenne wulako.

hessafe wullan sinxi daamu shilxinoa keestishin namua asatin mashawechidi daabbo qanxizayssa beyo dandawus hendiyakka xibabe mayadus

Hayssafe bollan shiiqida asa munibeyishin anjettidi keesizayssa hewo dandawees anjettidi keeziza ne tiisa ba kushe hude dhoqustidi qaala geli shidossa.

Hayisape bollan shiqida misiley nus qoncisedays gala'onee karetha medho mala makinaze izatha itatha gidon yidi eqides ha asatika izatha gigisishe do'sona

Haysappe bollan shiqida asa shiiqo nu samaye Mayo mayida gesho otho othiza asati oge gigisishin beyo dandayos gitta makinay kameyka eqidi mithi be bolla canes

hayssafe bollan deeza misilen nunibeyishin asati safaran shiiqi da'i qatha oykko safara xinqisidayssa geeshishin beyojedaas

hayssafe bollan shiikida asati nuus qoncisizay geeshsho ooththo ooththiza asati ooththishin polise malaya may7ida asati qasse yiidi maaddizayssa bessees

Hayssappe bollan de'iza misileza nu be'ishin galal'o mala woyko galal'o medho oykida kaamey oge bolla eqqi dizayssa be'o danda'os.

Haysafe bollandi zaamibeeshi karexanne yoomewalakka eykkida ita kaamey beettees hayssaska usupun goommay de'es.

Hayssafe bollan deesa misilen uni geshin festaletinne dumma dumma iitatha waatati shiiqidi utti dayssa beyo dandaroos hayssatanka meqo makkinay biittees.

hayssafe bollan shiiqida asata nuni beyishin nam7u asati beettosona issi addey magirafoone oykkidi karetha odde bolla uttidi haasayishin issi nay qasse kushe baqqizayssa bessees

Haysape bolan de'iza misilen nuni be'ishin duma duma mayo mayida asati bootha xarpheza yuyutidaysa be'o danda'os eeta sinthenka haathe de'es.

Hassappe bollan dizaysa nuni be7ishin harangetinne asati shiiqidi bootha xaarapheza accan uttidayssa beyo danda7oos, ha asatakon haathey dees.

Hassappe bollan deiza missile nuni beishin issi adey booththa maayo mahidi ba huphen booththa qoope woththidi manaxireka woththidi magrapone oykkidi hasaizayssa be'os.

Hayssappe bollan shiiqqida misile nuun beyishin issi ddey yfen manaxire aaththidii ba bollakka dunguza mayo mayidii maygirponne oykidii hassayizssa be'os.

Hayissappe bollanni shiqqida asata nuni be'ishshin nam''u macati betosona.hanikoyisatti qase payiddonni daro adeti de'osona.inta sinththennikka haththeyi dees.

haysafey bollan dizayssa yunibershi issi addey booththa moyo may7di ba kushen karetha mayqirakone oykkidi booththa wode bolla uttidayssa biyo dandawos iza sinthenka cihishshay dees

hayssafe bollan shiiqida nayti meedan booththa may7o may7di shiiqidayssa bessees ha shiiqida naytikka melaya mayda kowase qaasse

Hayssafe bollan de'iza misile nuni be'ishin oyddu asati oge tiixana hemetizayssa be'oos hayssatappekka issinoye qoobe ba huphen aathides.

hayssape bollan shiiqida asati uttidi deiz hayssabe odandahous hasateppeka sindzen midzdzo asati uttidayssati qoncin beettosona na7atikka zo7a may7on ma7ida

hayssafe bollan asay shiiqidi derey topphea leemiso dere kessana giza poschere oykkidi shiiqidi amatizayssafe dandayoos.

hayssafe bollan de'iza misile nuni be'ishin oyddu adde asati timirte anjetidi uttidayssa beyo dandawoos ha nayta sinthenka ciishshay de'es

Hayssafe bollan diza misile shiiqoy nuna bessiza inxiginna parte armapudei dhoqu usti oykkida asata shiiqu beyo danda7oos

hayssafe bollan de'iza misila nu be'eshin issi addey dungoza man may7lidi maygirafoone ba kushen okkidi haasayizayssa akeeko dandayos

Haysafe bollan shinciday nu dereppe wicce dere yedettida miizata ashoy kiqetidi uttidayssa beyo dandanoos.

Haysappe bollan diza misiley paydon 5ppe daro asat eqid de'zaysa beyo danda'os , ha asatappekka issi nay karetha qope be hu'en wothides.

Haysafe bollan de'iza misiley nu be'ishen nam'u asati sinthen guyen gidi yizaysa be'os ha asatikka banta kushen yaxila oykida

Haysape bollan eqida asati paydan hedzdza gidiko haysatapeka nam'ati karetha mayo mayidi eqidosona issi samaye mayida adey qasseka hasayishe dess

Hayssafe bollan shiicida asata nunibeshin issi indoy sinthen eqqada ba gu7en tophiya bayndera wothada zo7o bees may7ada asas haasayishin be7o dandayos.

haysappe bollan deiza mishile nume akikishi daro asati eqqi deizayssa beyo dandawas hayssatappeka issinay silxana woyqo tinifte immishe deees

ha shiiqqida misilenos qoncisizay daro asatis shiiqqi eqqidi dizayssa biyoy danda7oos hayssatappeka issinne haasayishe dees

Isabe bolla shiiqideysa nuuni be7ishin issi addee ba kushen maygrapone oyqqi haasayzessa be7ana dandda7oos; ha addeekka poolise mallaya mayidi de7ees.

haysafe bollande iza misile yunibersi nam7o asati poolise malaya mayti deqqidayssanne issi adde karethanne zoome dho walakka munomay7 intera eqqidayssa beyoos

Hayssafe bollan deeza misile ninibeeshin makilaakiya malomayidi salafetie eqqida wottaderesa be7o dandawoos pantophenka samay qoobe wothi dosana

hayssafe bollan shiiqi uttida asa nuni beyishin wurikka oyde bolla issi mala mayo mayidi uttidosona hayssatikka ba kushen dabtarinne iskibirto oykkidosona.

hayssabe bollan deiza misiley nuus qoncisizay wora giddon deiza mithata issi polise malaya may7ida asay tookkidi bizayssa beyo dandayoos

Haysape bolan diza missile issi adey police mayo maydi uphenka kopiye wotidi hasayizaysa be'os danda'os.

Hayisape bolan diza misile nu beishin guyen salapeti eqida malsya maida asathi betosona. Sinthan issi ade Thophphiya bandira ba thira bola oyikides.

hayssafe bollan disano siwinoa keekishin attoma asati sibisefas woykko haasares shiiqettidi uttidayssa be7o danda7os.

Hayssappe bollan shiiqidaysan nu be'izay,heedzu asati utti dizaysa beyo danda'os. Ha heedzu asata sinthanka ciishay de'ees. Enta guyera dumma dumma dereta qoncisiza bandiray dees.

Hayissappe bollanni diza shiqqo asaa nuu be'ishshinn boththa mayo mayidda asati betosonna hayissatappe qaa sinththenni uttida hezhzhu asayi betees.

Usuphphun asati tamaresso be'anas yizayissa akkekko danida'os ha asatappe hedzdzati banththa huppen c'o uththida.

Haysappe bollan shiiqida asata nuni beyishin duma duma medho mayo mayidi oyde bolla shiiqidi uttidaysa beyo danda'os ha asatika banta hu'en shaashe qacidi de'osona

Haysappe bollan diza asata shiiqo nuni beyishin tamarida asati issi adey kareppe gelishin toho denthi pude eqidi izas kushiya baqidi utizaysa beyos

Haysape bollan diza misile nuuni be7ishin issi addee booththa mayuwaa mayidi ba qooren dungguzaa yeggidi thokeththida puuthe haaththe ushshizayssa be7o dadda7oos.

Haysappe bollan dizaysa asata shiiqo nuni be7ishin itika kaththi giigisizaysa be7o danda7oos. Asatika yuuyidi yuuyidi kaththi ekkishe de7osona.

Hayisape bollan shiiqida asata nune beeshin maata keeththa garsen he zu asay utti deisayssa beyo dandaroos ha hedzdzo asatappeka na'mati banta huphe qodhe wothida

hayssafe bollan diza misileza nuni be'ishshn issi adde kareththa mayo may'di kareththa oyden uttidi ba ayfe manaxire aththidi hasayizayssa be'oos izas guyerakka tophphiya bandiray bettees

haysafe bollan shiiqida misile nuni akke gishin nideretopphiya xeqilay ministere kaletha mayamaydi oyde bolla odti haasayizayssa beyo dandawase

Hayssabe bollan shiiqida asata nuni beshin paydon daro asati oyde bolla uttidi deizayssa beyoos inta sinthenka daro asati yiidi eqqidi waraqate nababizayssabeyoos

hayssappe bollan diza misile mimibeishin asati shiiqidi uttidayssa beyo dandayos, ha asateppeka macay issino giddishin hankoyti ubbay addekko.

hayssafe bollan shiiqida asatanine be'ishi tamarida asati shiiqidhi ogen intas sa'an maatay yeegettin iza bollara hamitizayssa beyo danda'os

Haysappe bollan diza misile nuni beyishn karethane boththa medho oykida kamey betes ha kameska tamu gomay des in

Heysape bollan shiiqida asa nu be7ishin booththa oyde bolla wurikka uththididaashana; hokkidikka de7oosona; banththa sinththen haaththay de7ees.

Hayssafe bollan shiiqida asay ichachu adde asanne issi indo dawus ha indiyakka bahu'he bolla shaashe xaaxadus

hayssafe bollan deiza misilenune akeekishin issi addey booththa mayo mayidu cirilo mongo haythe sinthen eqqidi mayjirafoonera aasayizayssa akeeku dandayoos

Haysape bolan diza missile nuni be'ishin zo'o medho oykida ta makina woyko isuze bola dozere bita qolishin be'ays.

Haysappe bolan de'iya missile nu akekushn issi indoy ba na'a idimada utidaysa beyo danda'os nayka zo'o qamise mayadus akimeka beyashe dawus.

Hayssappe bollan shiqidda missile nu be'ishin Nam'u maccati bentta kushshen tukke sinne woykko boththa tukke sinne oykkidi uyishshe miccishe gizayisa be'o danada'os.

Haysappe bolla de'iza kame nuni beyishin marc'o medhonne samaye medho oykida nam'u kameti bettosona haysatanka issi makinani asay gelishinne issi makinay wothishin beses.

Hayssape bollan shiiqidayssa nu be'ishin nam'u dumma dumma kilebes ka'iza meedan ka'izayssa be'o dandda'oos issi na'aykka cililo mayo mayides.

Haydappe bolla diza asata nun betishn galali'o mayo mayid kuwase ka'izaysa beyo danda'os. Hegetika cililo medan ka'ishe de'osona.

Hayssappe bollan diya misle nu be7ishin heezzu goomaara diza bajaaje kaamee achchen naxala maayidi sallafeththi eqqida asa be7oos;

Haysappe bollan di'ya misile nuni xeellishin hare gaarey beetees. Ha hare gaare bollanka nam'u nayti uttidosona. Matanka maata bayziza asay beetees.

Haysafe bollan shiqida nayta nun be'ashen tamareso mayo mayidi uyde bolla uti timirte kalizaysa be'os enta sinthenakka daptarara iskibirtora betese

Hayssafe bollan shiiqidayssa nuni be7ishin naythi thamaranas kifille shiiqi uththidayssa be7o dandda7os; qasse asthamare thamarsizayssaka xeellas.

Hayssappe bollan shiiqida asata nuuni be'shin shiiqidi makiina bolla uttidayssa be'o danda'os izatikka hara dere baanas shiiqida.

haysabe bollan diza misi leema a keesisi asati shiiqi eqqidayssa bessees hayqqida asatikka baynda shanta shiishi ekkidi dewoosona

hayssafe bollan shiiqida asata nunibeesi benaa idimmidi idimmidi uttida aayota be7o dandayoos issi nayakka boltha qamise may7ada deawus

hayssafey bollan diza mishile yunibesi itiyo telekome biidi booththa gita sale dame masatizayssa xaafetti deessa beyo dandawoos hayssika wula woykko geloso gidoyssa beyoos

Hayssafe bollan deiza misi leemoone assekishi ito telefoomen ooththiza indoy madreke sintin eqqada aasayizayssa beyo dandawoos.

Hayssape bollan dizza missile nuni be'ishin booththa naxxala banththa huphen qachida indotti naa' idimidi uttidayssa beoo' dandayss.

Haysafe bollan shiqida misilean nam'u asati utidi turke uyizaysa beyo dand'aoso eti uyiza sinesekka botha medho oykides

Hayssafe bollan shiiqida asati taphewandira daaggiza maya mayidi meeda kofase paayidayssa akeekobe ohoykko danbayos.

Hayssappe bollan diza misiya nu akeekishin shoore achchen keexxettiza keeththa be7o danda7os. Ha keeththayka buro ooththetishe peeroy giigettishe de7ees.

hayssafe bollan diza misile nuni be'ishi giya bessees aggiyanka dumma dumma katha qommotinne may7oti bayzettizayssa akeeho dandawoosa

Hayssafe bollan diza misilenaakeeishi daro asati shanxabazokkon bayiidi qaxezayssabeyo dandawoos.

Hayssappe bollan diza misile nuni beyishshin nam'u indo nayti utidayissa beyo dandayoss ha natikka boththa mayo mayidi de'osonna

Hayssafe bollan de'iza misile nuni be'ishin issi indiya karethanne booththa mayo mayada wora achchan eqqada de'izayssa be'o danda7oos. Ha nayakka ba kushen kareththa wazi oykadus.

Hayssafe bollan deiza misile nuni beishin booththanne karetha medho walakka oykkida kaame bolla issi indoy karethanne zo'o mayo mayada eqqada deizayssa beyo dandayoos.

Hayssafi golla suukida misalanine beshi haaththe giddon isiarise burcheydi zanay haaththe giddon leemishi beyo dandawus izabeerakka mitha gideyosa.

Hayssappe bollan diza misile nuni be'ishin nam"u asati uttidi asho meeththii woykko taman caccidi mizayssa beyo danda'os.

hayssafe bollan shiicida misilenus qoncisizay dalga gade woykko dalga cililo gadey beettees hayssanka nam7u sohoti beettosona hayssataska qorqoroy zo7o mala

Hayssafe bollan deizayssa nuni beishin cililo dalga qade giddon issiyaddey shara woykko soho woxxaridayssa bewo dandawas.

Hayssafey bollan diza asanon ha keessishi wora giddora inte hamettizayssa beyo dandawos haasatikka mitha galsera aadhdhishi diyosson.

Hayssape bollan de7iza misilen nuni be7ishin daro booththa mayo mayida asati de7oosona. Hassapeka eqqidayti de7oosona .

Haysappe bollani shiqidda misile nuni beyishn issi yelaga atuma nayi ba ayfeni manaxera aathidi ba kopiya guye zaaridi eqi dizaysa beyk danda'os, iza guyeraka hashu lo'o yideta giza xuufeyi desi. .

Hayssappe bollan diza asa nuni be'ishin paydon ichchashshappe daro gidishin afarakka booththa mayo mayidosona. Enta guyerakka haaththay shuchcha bollara gogges.

hayssafe bollan de'iza misilin beyssi dalgason daro asati qaxizayssa beyo dandawoos haasatappeka heedtztzu macati dumma iqqidi dimetti dayssa beyo dandawoos

Hayssafe bollan shiiqida misiley nuus qoncisizay daro asati shiiqidi hamettizayssa be'oos hasatikka wora giddon hametti shedeyoosson.

Haysappe bolla diza asati nu bei'shin banta sinta samaye nne zao'xaraphe wotidi beo dandaos asatika mirca asatakko

Haysappe bollan de'iza asata shiiqo nuni beyishin daro asati mazagabetana yidi salabeti eqidaysa beyosi haysatappeka nam'u asati mazagabishe de'osona

Hayssafe gonnan deegiza misilemoni beshi nayti salafeti eqqidayssa bulo dandawesa naytikka mixa warsen salafetti de eqqidide ooso.

hayssabe bollan shiiqida mishile nuni akeekishi nam7u asati uttidi mazagabizayssanne issi aayora issi adde rayidi eqqidayssa beyoos

hayssafe bollan shiiqidayssa nuni be'ishin issi aaway karetha maashine waraqatenne komputere diza xarapheza sinthen uttidi de'izayssa beyo dandayoos

Dyssabe bollan deeza shiiqida mishinerineishin daro asati salafeththi dizayssa biyo dandawos hasatikka cimatikka diyoosana.

hayssafe bollan de'iza ምስለ nuni beshin nayti shiiqidi mazagabettidayssa beyo dandawas mazagabiza indiyakka hule karetha mayo manidayssa achikos

Hayssafe bollan diza misile yunibeeshin asati salafettidi eqqidayssa beyo dandawosa ha asatikka karetha maashine silthen eqqidosa.

Hayssafe gude bagkara shiiqida misilemingeeshi asati salafettidi eqqidayssa bessees nam7u asati qasse tarabeyza bolla dabtare oothtidi mazakabi shidoos.

Hayssafe bollan de'iza misile nuni be'ishshin issi addey qoofe aaththides nam'ati hadi eqqidi banta kushshen waraqete habessizayssa akeeko dandoos

hayssafe pude baggan deizayssa munibeeshi issi tamare tamare so moyo mayada ba kushe bessizayssa beyo dandayoos

Hayssabe berlande iza asati minnibeeshin heedzdzu asati beettosunna hayssatappeka nam'ati misigeba oykkizayssabeyo dandawosa

Haysafe pudde bagkara diza misinoakegishi tamareso moyo mayda nayti salafetti eqqen aara hibzdzu asati mazagabizayssa beyo dandawos

Hayssafe bollan shiiqida misilen tamareso mayo mayida nayti shiiqidi dizayssa bissees anaytappeka heedzdzu nayti utti doossana.

Haysape bollan diza posterezi nu xelisizay FS Giza tokando sixena kilebes mastawoqiya woyko eriso wothidaysa beyos

Hayssappe bollan shiiqqida misile nuun beyishin cora asati shiiqqi uuttidayssa be'os hayssatappekka issinoy dunguza koote maayides eetta sinththanikka wancan haththey dees

hayssappe bollan dizayssa nonreshin samaye mano may7ida kowase ka ancati geettizayssa woyko guppizayssa be7o dandawoos misatappe kaysi nay kareth maydes

aysabe bollan de iza mishile nunni beeishin galal7o may7o may7ida kowaaseka iza nayti shiiqidi meedan eqqidi dizayssa beyo dandawoos hayssatappeka issiniya karetha may7o may7odus

hayssafe bollan deiza misilan inifeeshin he laga nayti woxxizayssa beyoy dandayoos hayssatikka zo7o may7o booththo may7o mayda nayti deyoosona

hayssafe bollan shiixida misilen yunibersin samay medho mayda kowaseka izanayti miidan ufayettizayssa bessees inta giddofe issi naykka karetha may7o may7des

hayssafe bollan shiiqida asata nuni beyishin yelaga nayti zo7onne dumma dumma medho may7o may7idi woxxizayssa be7o dandawoos inta guyerakka shiiqida hara nayti doosso

hayssafe bollan shiiqida asata numibeessi cilelo may7o may7di patohon golbatidi kushe idimmidossona hayssatikka kuwaseka iza nayta giididayssa bessees

Hayssafe bollan deeza musiliminifeeshin dumma dumma gurupeskayiza nayti weyku dumma dumma kelefeskaiza nayti issinan iskini si nay denthizayssa beyoos.

Hayssafe bollan shiiqida asati zo7o may7o mayda kasanchata weyko kowaase kaayi zam7iti petooson kowaase mangizadeyka cililo may7o may7des.

Hayssafe bollan deyiza misilenone akkekkishi zo7o mayo mayidanne garabyo mayo mayida nayti saykile sallafittidi laaggishi beyo dandawus.

Haysape bolan diza missilen nuni be'ishin daro nayti shiqi eqidaysa be'os haysatikka kuwase ka'za nayta gididaysa ero danda'os banta kusheka shishi oykida.

Hayssafe bollan diza misilemi beeshi asati shiiqi uttidayssa beyo dandawas hayssafeka issi nay dunguza mayo maydi ba qoobe ophphen qoobe ossidi dees.

Hayssappe bollan de'yya missile nuni be'ishin dumma dumma kilebe mayo maydi assay shiqethidi eqqidaysa beo' dandaos.

Hayssafe bollan dey iza misileminne akiqishin dumma dumma kilebes kayida kowasa kawanchati meeda wolxishe ba kushe baqqishe meeda geli layssa beyo danda'oos.

Hayisape bollan diza oyide nuni be'ishin tohoyi hametena asay utida oyidey betes woyiko bollay paralayize gidishin asay utizayis betes

Hayssape bollan dei'zzayssa nuni be'shshin paydon namma' gidizza qanxiza mishshathi woykko maqasethi bethossona. Ha maqasethasikka medhoyi samayekko.

Hayisappe bollan shiqidaysappe nu be'ishin hezhzhu mastawusha daptarati issipe shiqidi utidayisa akekos. Hayisataska medhoy samaye gidoysa xelos.

hayssafe bollan diza misile nune peshin komputere doyetti uttidaysa beyoy dandawos komputere bollaka haathani poykko dalga haaththe do7ettees

heyssappe bollan shiqida nu beyishin silkey beettees. ha silkeskka heedzdzu pooto denthiza kaameray dizayssa eroos.

Hayissappe bollani shiqiza misileyi nussi qoncisizayi issi makinayi gitta oggera woyikko assipalitera adhidi bizayissa be'o danida'osi. Iza guyerakka tophphiya banidira medhoyi kaqeti utisi.

Haysafe bollan shiqida msiley nusi qoncisiday issi dalga botan de'iza hathe besesi ha hatha tixarakka asati eqide duzaiysa beyo dada'os

Hayisappe bolan shiiqidasa nu beishen asipalten motereti salapetidi lagetishe deizayisa beo dandaos ha moteregnatika banta huphe bola qobe wotida.

hayssappe bollan dizayssa nuni be isshi dalga haaththe achchen tiixan asati eqqide izayssa be7u dandawas haasatikka haaththe giddo gelonna eqqidos

Haysappe bollan de'iza misilen nun beyishn cililo medho oykkida saykileti shiiqidi ekkidayssa beyo danda'os enta guyenka asati beetosona.

hayssafe bollan bizayssa minideshe issi nay hare bolla oykko hare gare bolla mith caanidi laaggishe bizayssa beyo dandayoos.

hayssafe bollan de'iza kaame nnuni be'ishin booththi zo'onne karetha medho walaka oykkida kaame giddoyssa beyoos hayssa bollaka haaththe giza xuufenne harereppe hareres giza xuufey beettees

Hayssafe bollan diza asane mibeeshi safarappe iita denthishe diyosana qalal7o makinaota iqqiri deees asatikka iita denthoosana.

hayssafe bollan diza sanonebeyishin kaameti salafeti eqqidayssa beyo dandawas hayssafeka sinthe bollan diza kaamen elektirikera qaaxizayssi bollan xaafettides

Hayssabe bollan shiikida misilenmishi oge giigettiz ayssaeyo dandawus ha oge giigissiza asatikka difoosana gita doozereka dees.

hayssabi bollan shiiqidayssa nuni beyishin daro asati beitdossona haasata guyerakka paydon daro kaamesi de7oosona hayssa bootakka menara gussi dandayoos

hayssafe bollan shiiqidayssa nuni beishin ogey beettees dalga ogey hayssarakka makinati pude duge qaaxizay beettees oga tiixarakka dumma dumma mithati deyoosan

hayssafe bolla deeza misile wolkko makina munifesion melu hizo7onne karetha walaka woykkidayssa giddishin gaaththanka nam7u asati uttidi diyoossona

Haysape bolan de'iza misile nuni be'ishin. Gita camey eqidi de'es hesa sinthenka asati gelanas shiqidi eqidaysa be'o danda'os

Hayisappe bolan diza missilen nuni akekishin asipalten pude duge qaxida kameti betosona asipalte tisanika cama quciza nayiti deosona.

Hayssapoe bollan diza misile nuni be'ishin booththanne zo'o walaka medho oykkida gita kaamey woykko aysuzey beetes. Hayssaskka oyddu goommay dees.

hayssafe bollan deiza payloon ichachappe daro asati beettoosonna ha asatappekka issimey ba hodhdphen samaye qqoobe ooththides oge giigisso asa gididayssaka erettees

Hayssafi bollan deiza misilin mireshin phorphiley carko bolla bizayssa fidho dandawoos phorphille bollaa qa guyera doa bandiray misiletti dees.

Hayssafe bollan shiiqida misile nu akeekishin asati hamettizayssa beyo dandawusa hayssanka tele biiroy daizayssa akeeqo dandawus

Hayssafe bollan de7iza misilen nuni be7shin ogey woykko aspaltey beettees ha oge bolla kayssina hayssay kilala gishe deees guyerakka ka miti de7oosona.

hayssafe bollan diza mishile nuuni be7ishin gita aspaltey woykko ogey beettees ogenka nam7u nayti gede aadhishe de7osona oga tiixanka mithay de7es

Haysappe bollan shiqida misilen nuni be7ishin dozerey gade goyizaysa woyko ka zo7o camey bitta efizaysa beyos.

Haysape bolan de'zaysan nuni be'ishin garsera osetidi wurishe dizaysa bolara qase biro osetishe diza gita poqe ketha be'os danda'os.

hayssafe bollan de iza misile nunibeeshi buro sohoykkeexettidi buro nayssa bessees hayssa matanka pajaajjeynne dumma dumma kaameti beettos

hayssafey bollan de iza misilininne beyishi booththanne karetha midho walakka oykkida sohoy beettees hayssi sohoy ayfen beyishinka lo7izayssae marcoy karethamedh oykkides

Haysappe bollan de'iza misile nuni be'shin,samayenne karetha walaka medho oykida oyde bolla asati shiiqi uttin,issi addey timirte immizaysa be'o danda'oos.

hayssafe bollan diza misileno akiikishin keexxettishe diza daro keeththata beodandawoos ha keeththa guherakka dalga woray deees

hayssappe bollan de'iza misile nuuni be'ishin heedzdzu asati beettosona issi addey waraqeta bolla firma paramizaayssa be'o dandayos entappe issiniyakka maca

Hayssappe bolan shiiqida misiley nuusi qonccisizay Firo giza addey issinththo deththa kilinike doyidayssa poschcherey qoncciso danda'es. Iza sinththenkka issi motorey eqqidi dees.

hayssafe bollan de' iza misile nunifeshiin issi tamariza addey tamariza nayti shiiqidi uttidaso biidi gashe naytara uttidi dizayssa be7oy dandayoos

hayssafe bollan shiiqidayssa nune be'shin dunguza qaalamey tiyettida yuushoy beettees hayssanka banderay pude kaqetidi dizayssa be'o danda'oos dumma dumma mithatikka beettosona

Haysape bollan shiiqida nu be7ishin asathi herebaane qanxxishin be7oy danda7oos; hayssathankka thimirthe ministhere biraanu de7ees.

hayssafe bollan deiza misilamenede ishi issi gashe nay boro issintho qamma tamareso bidayssa oykkada bessas izi guyerakka celilo maatati de7oosona

hayssafe bollan diza nam7u asata nibeeshi mastarse anjattidi may7o may7di de7oosona hayssatikka ba kushen booththa waraqate oykkidusan

Hayssafe bollan deeza sile nu akeekishin issi addey karetha may may,idi bayfe manaidtxi reaathidi maygirafon erikki ashshizayssa akeekos.

Hayssafe bollan shiiqida asay tamareti yumbereste woykko tamareso gelishe benta shanta patashisizayssa beyoos.

Hayisappe bolani diza misileni nu beishin hezdzdu macca nayiti betosona hesanikka banita hupheni cililo sharibe xaaxida

Hayssabi bollande iza misi danoni beyishi issi difilenshi detidi uttida tamareta be'o dandawoosa tamaretikka banta kushen dabtarera skifirtora oykkidehosana

Ayssafe bollan diza misile yunibeeshi gashe nayti issi owede bolla bantarka bantarka uttidayssa peyodandawoos ba duunanka maske aaththi dus

hayssabe bollan de iza misilen yunibeesi issi addey garsera booththa may7o maydi afara qasse kareth may7o maydi maygirafoone ba duuna noykki madireken iqqi haasayiz hayssabe oossa

hensafe bollan dehiza misilanni geesin dumma dumma maxaafajcis wiqiletidayssa beyo dandaroos dumma dumma kipile naytayssafa gidanayssa asafoos

hayssafe bollan de iza misile na akeekishi gashe nayti zo7o may7o may7di tamaresoro biidi oyde bolla ottida hayssafe yodandayoos inta tamarsizas tamareykka booththa may7o mayda de7oos

Hayissappe bolani shiqidayisa nu beishin dozoreyi oga goyizayisa woyikko gigisizayisa qodani dosi asayikka masitawoshani

Haysape bolan shiqida missilen nuni be'ishin dalga ogey betes ha ogeyka asphaltekko iza bolaraka zarphey de'izaysa be'o danda'os.

Hayssappe bollan shiiqida misiley nuus qoncisizay doyzorey oga gigisishin be'os; ha bagaarakka zo'o kaamey biita miiyishin be'o danda'os.

hayssafe bollan diza misile nuni beishin heedzdzu kommara diza kaame woyqo bajjajiyo tirafiki eqisisi nashisidayssa xeelloos

hayssafe bollan beeza misilemimi beeshi issi gita ma kinay beettees oykko kaamey beettees hayssi kabo tane karetha medho walakka oykkides

hayssafe bollan de'iuza asata nuni beisin heedzdzu asati nne dumma dumma kaameti beettoosona hasatappeka issi nay oothu mayo maydi de'ees

hayssape bollan de7izay misilen melo7ishe waga ooththiza oosanchati woykko asati oge giigissizayssa woykko ooththizayssa beyo dandaws ha asatikka sa7an qawula dumma dummaoze shiishida

Hayssafe bollan de iza misileno akeekishin oge giibisiza makinati welqo doozeereti aspalta giigisishin pewo dandawoos.

Hayssabe bollan deizawun silinoa kiikisi ogey woykko dalgas paltey beettees hayssa guyerakka kaameti pajareti de7oosama.

Haaysappe bollan nu beshshin issi indda dunguzza qobbe aththada dunguza maayo maayada bomba dooyada haththe gogoshshe kushshe meccetizayssa beo dandaos.

hayssafe bollan shiiqida asata nunibe ishi bandaqodhen dunguza wothidi haaththe dooyi kushe miicetizayssa be7u dandawas hayssatappeka addeti bandaho7en koppiya wothida

Hayssafe bollan diza poschere minibeyshin obicha giza woreda haaththe geeshsha haaththe ushshi jamaretoyssa wolqo doometoyssa ashshu saro yideta giza miraqabeyo dendawos.

hissafe bollan shiiqida asata nunebeeshin intasithen karetha tubboy xaaxetidi xaaxettidi uttidayssa beyo dandawas haasatappeka issinne ba millen kushe woothidis

hayssafe bollan dizayssa unipheishin arba mince haaththe giza gita poscherera hayllandera haaththeti beettosona haaththetikka paydon ichashappe daro.

Haysape bolan diza missile nuni be'ishin gita dereni woyko dere gidon hathay pude pultizaysa woyko pude ke'zaysa be'ana danda'os.

Haysafe bollan de'iza misilean nu be'ashen ichachu asati eqidi hasayizaysa be'eo danda'aoso haysatafekka oydati oge gigiso othiza asatakko

Hayssappe bollan diza misiliya nuuni be7ishin issi adde bombba dooyidi kushe meecetizayssi beyo danda7os. Hara asikka dees.

ayssafe bollan dina misili zo7o medho oykkida aaththaya iza tuboy dowuyeti aaththey ugen gokkizayssa beyo dandawus

Hayssafe bollan shiiqida mishilen daro asati banta qodhen dunguza xaaxidi boomba doyidi meecetizayssa beyo danda'oos